Empologoma enkulu eswakidde ya kitaka mu langi etudde wansi ku ttabi ng'egalaamirizza, eggyayo luli olugero lwe baagamba nti empologoma enkadde eswamira mitala wa mugga eringa erinze empologoma ento kye zigenda okuleeta.

Mu maaso g'ekizimbe ekiriko amaduuka ana waliwo omuti era nga mu maaso, bwe weeyongera mu maaso okudda ku sayidi y'ekkubo waliwo omwala, ku mwala kuno kuliko olutindo olw'embaawo olukusobozesa okutuuka ku maduuka.

Emmwanyi ezengedde obulungi zikwatiddwa mu mukono gw'omuntu. Emmwanyi kya ttunzi nnyo wano mu Buganda era ne mu Uganda okukwaliza ewamu. Emmwanyi ezo mu buwangwa ziyitibwa akattamukago.

Omugga omunene oguyina amazzi amayitirivu gwetooloddwa ku mabbali gaagwo ensozi ezijjudde kiragala omulungi. Omugga nga guno gusikiriza omulambuzi kubanga gunyuma okutunuulira.